Daani n boŋo daa maa puuni loori nim biɛni mi ka moto nim biɛni n ti pahi niraba ka niraba maa ʒiya kohari kpakpa ka do so pili kaapu piɛlli n chɛni ni o ti da kpakpa maa shɛli

Sarati n niŋ ka yiya lu ka daadama zaaha zo ka chɛ tiŋ maa ka yili maa lee daboɣu sarati maa zuɣu

Furila dibayi sitira niŋbu shee diɣi fulaaweesi yoɣuni damgibu shee duu puuni

Laa n ʒɛya ni bindirigu boraadɛ dibanahi gala dibata ni zaham ni naanzuwa ni kpam

Sarati lora dibayi daadama ʒɛnʒɛya shab koŋ bi nyɛvuya ninsal nim laɣamya

N nyɛ moɣali moɣali maa puuni tihi biɛni mi ka naan chɛ kom maa zuɣu ŋarim dibaayi n biɛni ni niraba anu n ti pahi piɛri ayi n bɛ kom maa zuɣu

N nyɛ daabihi daabihi maa ʒimi daabihi maa nyaanga loori karili n ʒɛya daabihi maa shab koharila naanzuwa ka shab kohari sima ka shab mii kohari tuya

Paɣasari bili ŋo n di gana zaa chuɣu diɛma ka ŋun pa o zuɣu ʒɛ n baɣa o ni suhupiɛlli

Paɣa so ŋun boɣu bɛ zuɣusaa ŋo n nyɛ ŋun kpuɣi kali jaashee niraba ayi shab ban mii ʒɛ o nudirigu ŋo n nyɛ ban yɛn too kpaŋmaŋ pini nachimbili so ŋun mii ʒɛ o nyaangi ŋo n nyɛ ŋun gbubi jaashee maa

Ti yi kana ti lihi sarati n niŋ ka duri maa lunlu duri maa mii ni lu maa di kpalimla du chɛri ka pa lee daboɣu ka sokam zaa zonzo ka chɛli ka di yi pa laa di ni tiba dansi

Laa n ʒɛya laa maa puuni boraadɛ biɛni mi ka zaham biɛni mi ka gali kpulaa ata biɛni n ti pahi manʒa ka bi ka bi baɣasi nyaaduwa laa maa tamla teebuli zuɣu

Daani mbɔŋɔ daa maa puuni paɣaba zinzimi ka shɛba chɛn pala zuɣu ka bi kɔhiri boradɛ nima ni naanzua ni kamantoonsi ni zahim nti pahi alibalisa.

Daani bi panpala niɛma kohara boraadɛ moma naanzuhi naazu buu ni naanzu moma ni kamantoosi ni paɣaba bin dari ni bin kohara

Shinshaɣu n bɔŋɔ shinshaɣu maa puuni baanjira damgibu shee biɛni mi ka diɣi biɛni ni furila nima n ti pahi silmiin kafuna ni noli paɣabu shee noli paɣabu shee maa bi kpabila boduwa nim pa n ti pahi tulaalɛ nima ka di tam dizuɣu